wɔtsɛ le agba yi aɖe me woka atadi ɖe edzi bladzo tɔtɔ le edzi elã le edzi koklozi ɖeka hã le edzi sabala le edzi eye spagɛti hã le edzi

Ɖevi woame adre nɔ anyi ɖe atrakpui dzi, afi si wonɔ any ɖo la ƒoɖi, kotoku le wogbɔ, ɖevi ɖeka le kotoku ɖe asi eye ele nane dem kotoku la me

Exɔ aɖe bi dzo, ʋu siwo le xɔ gbɔ hã bi dzo. Exɔ si ne bi dzo teɖe eʋu mɔto ŋu. Amewo tɔɖe mɔto hele nukpɔm. Edzotsiʋu hã tɔ ɖe mɔto.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe klotsinu. Akaɖi le eƒe ŋkume, tsinogui hã le eƒe ŋkume. Ɖevi aɖewo le ŋutsu la ƒe megbe. Ɖevia wome etɔ̃ bɔbɔ ɖe anyigba eye kpɔtɔawo le atsitre. Ameawo katã le akaɖi la kpɔm.

Ame adre aɖe le xɔ aɖe tame. Wo le sola panel dem. Ame wɔme eve meɖɔ kuku o eye ame wɔme atɔ ɖɔ kuku si ƒe amadede le abe aŋtiɖiɖi ene. Ame ɖeka le awuyibɔ me.